Faaya jechuun afaan oromoo keessatti meeshaalee aadaa fi uffannaa yeroo ayyaanaa cidhaa fi sirna adda addaa keessatti itti fayyadamanidha. Fakkeenyaaf callee gumee fi kan kana fakkaatan.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun wantoota jireenya hawaasaatiif dinagdee dagaagsuuf fakkeenyaaf daandiiwwan, bishaan, mana barumsaa, ibsaa , hospitaala, bilbilaa fi kan kana fakkaatanidha.

Ogummaa jechuun dandeettii hojii tokko seeraan hojjechuu danda'uu, kan muuxannoo fi beekumsa irratti hundaa'edha. Aadaan immoo duudhaa, safuu, seeraa fi amala uummata tokkoo yeroo dheeraa keessa dagaagaa dhufedha.

Oduu jechuun waan haaraa ta'e yookaan haala yeroo namoota irraa gara namootaatti daddabarfamudha. Kaayyoon isaa namoota beeksisuu, namoota hubachiisuu fi namoota gorsuu irratti kan xiyyeeffatedha.

Muuziqaan jecha walii galaa sagalee fi sirba bareeda garaa nama tuquu fi gammachisuu danda'udha. Namoonni yaada aadaa, hawwii fi muxannoo isaanii, kan ittin ibsachuudhaf itti gargaraamanidha.

Rifeensi waan laafina qabu ta'ee, qaama namaq fi bineensota irratti kan margu dha. Baay'inaan mataa irratti kan argamu ta'ee, qaama biroo irrattis ni biqila.

Qoricha aadaa jechuun maloota hawaasni tokko dhukkuba ittiin yaaduu fi ittiin eeguuf kan aadaa fi duudhaa isaa irraa madda jechuudha. Kun kan dabalatu biqiloota sanyii magariisa irraa qophaa'uu fi waaqa kadhachuu fa'aa ta'uu danda'a.

Kuduraalee jechuun sanyii ho'a hin barbaanne kanneen akka kaarotii fi kanneen hundeen isaanii lafa keessatti guddattuuf dheedhiin isaanii nyaatamaniidha. Muduraaleen immoo kanneen mukarraa maddan kanneen akka loomii fi kanneen kana fakkaataniidha.

Gidduu gala bashannanaa jechuun bakka uummatni itti boqochuu, bashannanuu fi gammachuu argachuuf walitti qabaman yookaan walitti dhufan jechuudha. Fakkeenyaaf tiyaatira, sineemaa, paarkiiwwanii fi kanneen kana fakkaatanidha.

Faaya jechuun afaan Oromoo keessatti meeshaalee aadaa fi ammayyaa, uffatnaa yeroo ayyaanaa, cidhaa fi sirna adda addaa keessatti itti fayyadamanidha. Fakeenyaaf callee, gommee fi kan kana fakkaatan faayatti ramadamu.

Ogummaa jechuun dandeettii hojii tokko sirnaan hojjechuu danda'uu kan muuxannoo fi beekumsa irratti hundaa'ee dha. Aadaan immoo duudhaa, safuu, seeraa fi amala ummataa yeroo dheeraa keessa dagaagaa dhufe dha.

Asxaan biyyoota, dhaabbilee yookaan uummattoota bakka bu'uudhaan faayidaa kan kennuu fi akka mallattoo eenyummaatti kan fayyadudha yookaan agarsiiftuu mallattoo eenyummaa biyya tokkooti jechuudha.

Qonna jechuun hojii lafa qotuu, biqiltuu biqilchuu, midhaan garaagaraa oomishuu fi horii horsiisuu fi kunuunsuu kan of keessatti hammatee dha.

Faashinii jechuun bifa haaraafi haalota uffannaafi gocha hawaasaa yeroo tokko tokko keessatti mudatan jechuudha uffannaa wayyaafi bifa bareedaa

Rifeensi waan laafina qabu ta'ee, qaama namaa fi bineensotaa irratti kan marguu danda'udha. Baay'inaan mataa irratti kan argamu ta'ee qaama biroo irraas ni biqila.

Kitaabni barreeffama walitti qabamee mata duree tokko irratti kan xiyyeeffatudha. Matseetiin barreeffama yeroo yeroon maxxanfamu, odeeffannoo fi suuraalee garaa garaa kan of keessaa qabudha. Gaazexaan immoo oduu guyyaa guyyaa yookaan torbanitti maxxanfamu waa'ee haala yeroo, siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa gabaasudha.

Ispoortiin sochii qaamaa nama hirmaachisan dorgommii fi bashannanaaf oolaniidha. Fakkeenyaaf kubbaa miillaa, atileetiksii, booksii fi vooliibooliin fakkeenyawwan ispoortiiti.

Miidiyaa hawaasaa jechuun namoonni walitti dhufanii odeeffannoo, yaadaa fi muuxannoo waljijjiiruu danda'an akkasumas walquunnamtii hawaasaa uumuuf kan gargaaramanii dha. Fakkeenyaaf, effibii, tiwiiterii, inistaagiraamii fi kan kana fakkaatanii dha.

Biqiltoota jechuun qabeenya uumamaa ta'anii, uummataaf qilleensa qabbanaa'aa yookiin oksijinii kennuuf akkasumas nyaata kennuuf kanneen gargaaranidha. Isaan kuduraa, muduraa fi mukkeen gara garaa ta'uu ni danda'a.

Hawaasa jechuun garee namoota waliin jiraatan, wal danda'an, aadaa fi sirna tokko qabani dha. Maatiin immoo garee namoota, dhiiraa fi dhalaa, fira dhiyoo, keessumaa immoo Abbaa, Haadha fu Ijoollee of keessaa qabu dha.

Kuduraalee jechuun sanyii humnaa fi ho'a hin barbaanne, kanneen akka kaarotii fi kan kana fakkaatan kanneen yeroo hedduu hundeen isaanii lafa keessa gad fagaatanii guddatuu fi kanneen yeroo hedduu dheedhiin isaanii illee nyaatamuu danda'udha. Muduraaleen immoo warreen muka irraa maddan akka loomii, harbuu fi burtukaana fa'i.

Manneen dhugaatii iddoo namoonni dhugaatiinadda addaa kanneen akka buna, shayii fi dhugaatii minyaawaa yookaan qabbanaawaa dhuganii boqochuu danda'anidha. Manneen nyaataa immoo jechuun iddoo namoonni nyaata qopheeffame bitanii itti nyaatanidha.

Qoricha aadaa jechuun maloota hawaasni tokko dhukkuba ittiin yaaluu fi fayyaa ittiin eeggachuuf dhimma itti bahudha. Kanneenis immoo duudhaa isaaniirraa kan madde jechuudha. Fakkeenyaaf qoricha sanyii magaariisaa irraa qophaa'u.

Alaabaa jechuun Afaan Oromoo keessatti alaabaa biyyootaa yookaan uummata tokko mul'isuuf itti fayyadamnu dha. Asxaan immoo biyyoota, dhaabbilee yookaan uummattoota bakka bu'uuf faayidaa kan qabu jechuu dha.

Elektirooniksii jechuun meeshaalee fi teekinooloojii elektirooniksii fayyadamuun hojjatan kan ilaallatudha. kunis odeeffannoo wal jijjiiruu qindaa'ina to'annaa jijjiiruuruuf gargaara. Elektirooniksii keessaa kompiitara, televezyiinii fi bilbilaa fi kana fakkaatanidha.

Geejjibni karaa qabeenya, meeshaa fi nama bakka tokko irraa gara bakka biraatti deemsisuuf gargaarudha. Fakkeenya galaana, samii fi karaa ta'uu ni danda'a. Konkolaataawwan immoo meeshaalee geejjibaa keessaa tokko ta'anii namoota yookaan meeshaa fe'anii socho'uu kanneen danda'anidha.

Faaya jechuun waan bareedinni fi miidhaginni ittiin ibsamudha yookiin mana fa'aa ittiin bareechuuf uffataa fi mataa fa'aa irratti kan godhatamu jechuudha, kanneen bareedina ooluu danda'an jechuudha.

Arkitekcherii jechuun aadaa fi mana ijaarsa, dhangala'aa fi naannoolee biroo irratti xiyyeeffata. Ijaarsa jechuun wantoota yookiin meeshaalee ijaarsaaf taassifamudha.

Geejjibni sochii namootaafi qabeenyaa iddoo tokkorraa gara iddoo biraatti taasifamudha. Turizimiin imala gammachuu yookaan barnootaaf iddoo biraatti deemuu dalagaa daawwannaa jechuudha. Immigireeshiniin immoo godaansa namoonni jiraachuufi hojjachuufi biyya tokkoo gara biyya biraatti taasisanidha.

Fuduraalee jechuun sanyii qunxuraa fi ho'aa barbaanne kanneen akka kaarotii , dinnichaa fi kanneen kana fakkaatan kanneen hundeen isaanii lafa keessatti guddatuu fi yeroo hedduu dheedhiin isaanii nyaatamuu danda'udha. Isaanis kanneen mukarraa maddan kanneen akka loomii, burtukaanaa fi arbuuti.

Ji'oogiraafiin barnoota lafa irratti xiyyeeffatudha. Seenaan immoo barnoota waan darbe irratti xiyyeeffatudha.

Meeshaaleen manaa meeshaalee jireenya guyyaa guyyaa keessatti, manatti itti fayyadamnudha. Fakkeenyaaf: meeshaalee soorataa, meeshaalee qulqullinaa, meeshaalee ciisichaa fi boqonnaa ta'uu danda'u. Meeshaaleen waajjiraalee immoo kanneen biiroo yookiin waajjiratti itti fayyadamnudha. Fakkeenyaaf: kompiitara, piriintarii fi iskaanarii kaasuun ni danda'ama.

Mana jechuun iddoo namni keessa galuu, boqotuu fi of eegee keessa jiraatu bakka ciisichi, nyaatni, tasgabbiin argamudha. Bakki jireenyaa immoo addatti jiraachuuf qophaaye bakka maatiin yookaan baay'inaan keessa jiraatanidha .

Faaya jechuun Afaan Oromoo keessatti jecha miidhagina ibsu ta'ee, namoonni mana isaanii keessatti kan fannifatan, kan kaawwatan akkasumas qaama isaanii bareechuu dhaaf kan akka mormaa, qubaa, gurraa fi bakkeewwan gara garaa irratti kan godhatani dha.

Hojiin namoonni gocha tokko raawwachuuf yookaan bu'aa argachuuf kan hojjetan akkasumas gochaawwan garaagaraa keessatti dandeettii fi ogummaa fayyadamuun Kan hojjetanidha, jechuunis hojiiwwan dhaabilee, maatii fi yookaan hawaasa keessatti raawwataman dabalata.

Ogummaa jechuun dandeettii hojii tokko sirnaan hojjechuu danda'uu kan muuxannoo fi beekumsa irratti hudaa'e dha. Aadaan immoo duudhaa, safuu, seera fi amala uummata tokkoo yeroo dheeraa keessa dagaagaa dhufe dha.

Beeksisni waantota yookiin tajaajiltoota gara garaa gurguruuf, beekamtii kennuudhaafis yookaan odeeffannoowwan gara garaa dabarsuu irratti kan xiyyeeffatudha.

Oomishaalee suuparmaarketii jechuun oomishaalee kanneen suuparmaarketii keessatti argamu namoonni gatii isaa fi gosa adda addaarraa filachuun bituuf fayyadaman jechuudha. Isaan keessaa nyaata, meeshaalee manaa, meeshaalee miidhaginaa fi meeshaalee tajaajilaati.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun meeshaalee kanneen suupparmaarkeetii keessatti argaman namoonni gatii fi gosa adda addaarraa bitachuun bituuf fayyadaman jechuudha. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti nyaata meeshaalee manaa, meeshaalee miidhaginaaf meeshaalee tajaajilanidha.

Qoricha aadaa jechuun maloota hawaasni tokko dhukkuba ittiin yaaluu fi fayyaa ittiin eegu kan aadaa fi duudhaa isaa irratti irraa madde jechuudha. Qoricha kunis qoricha sanyii magariisaa irraa qophaa'uu fi akkasumas waaqa kadhachuufaa ta'uu danda'a.

Mana jechuun iddoo namni keessa galu, boqotuu fi keessa jiraatu bakka ciisichi, nyaannii fi dhugaatiin argamudha. Manni jireenyaa ammoo bakka addatti jiraachuuf qophaa'e, bakka maatii yookaan namni tokko yookaan namoonni baay'een keessa jiraatanidha.

Mana jechuun iddoo namni keessa galu, boqotuufi of eegee keessa jiraatu bakka ciisichi, nyaanni fi tasgabbiin argamudha. Manni jireenyaa immoo bakka addatti jiraachuuf qophaa'e, bakka maatii yookaan namni tokko yookaan immoo namoonni baayeen keessa jiraatanidha.

Daldalli bituu fi gurguruu, akkasumas akkaataa itti namni meeshaa yookiin tajaajila tokko nama biraatti gurguruun maallaqa argatu jechuudha. Gabaan immoo bakka itti daldalli gaggeeffamu; bakka itti namoonni walitti dhufanii bittaa fi gurgurtaa raawwatan jechuudha.

Rifeensi waan laafina qabu ta'ee qaama namaa fi bineensotaa irratti kan margudha. Baay'inaan mataa irratti kan argamu ta'ee, qaama biroo irrattis kan biqiluu danda'udha.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaalee nuti guyyaa guyyaan taateewwan tokko tokko ittiin katabuuf dhimma itti baanu jechuu dha. Isaan keessaa akka fakkeenyaa tti Qalamaa fi Irsaasii kaasuu nii dandeenya.

Barumsi namootaaf beekumsa dandeettii fi ogummaa kennuuf kan qophaa'u dha. Kunis kitaabota, leenjii fi muuxannoo adda addaa irratti hundaa'ee dha.

Faashinii jechuun haalaa fi amaloota hawaasaa yeroo tokko tokko mul'atan jechuudha. Fakkeenyaaf, uffannaa ammayyaa fi uffannaa bifa bareedaa gocha hawaasaa fi kanneen kana fakkaatanidha

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee jireenya guyyaa guyyaa keessatti manatti dhimma itti baanu yookaan fayyadamnudha. Fakkeenyaaf meeshaalee soorataa, qulqullinaa, ciisichaa fi boqonnaa ta'uu ni danda'a.

Oduu jechuun waan haaraa ta'e yookaan haala yeroo namoota irraa gara namootaa tti daddabarfamu dha. Kaayyoon isaa namoota beeksisuu, namoota hubachiisuu fi gorsuu irratti kan xiyyeeffatu dha.

Bineensota manaa jechuun bineensota mana jiraatan jechuudha. Fakkeenyaaf loon, farda, hoolaa, re'ee fi kan kana fakkaatan bineensota alaa jechuun immoo kanneen ala fakkeenyaaf bosona , bishaanii fi kan kana fakkaatan keessa jiraatanidha. Fakkeenyaaf jaldeessa, leenca, raachaa fi kan kana fakkaatan .

Daldalli bituu fi gurguruu akkasumas akkaataa ittiin bituu fi gurguruu oomisha yookaan meeshaa nama biraatti gurguruun maallaqa argatu jechuudha. Gabaan immoo bakka itti daldalli gaggeeffamu bakka namoonni walitti dhufanii bittaa fi gurgurtaa raawwatan jechuudha.

Geejjibni karaa qabeenya, meeshaa fi nama bakka tokko irraa gara bakka biraatti deemsisuuf gargaaru dha. Fakkeenyaaf galaana, samii fi karaa lafaa ta'uu danda'a. Konkolaataawwan ammoo meeshaalee geejjibaa keessaa tokko ta'anii namoota yookaan meeshaa fe'anii socho'uuf kanneen gargaarani dha.

Mana jechuun iddoo namni keessa galu, boqotuu fi of eegee keessa jiraatu bakka ciisichi, nyaatii fi tasgabbiin argamudha. Manni jireenyaa ammoo bakka addatti jiraachuuf qophaa'e, bakka maatii yookaan namni yookaan namoonni baay'een keessa jiraatanidha.

Asxaan biyyoota dhaabbilee yookaan immoo uummattoota gara garaa bakka bu'uu dhaan faayidaa kan kennu yommuu ta'u, akka agarsiistuu mallattoo eenyummaa kan dhaabbilee biyyootaa fi kanneen kana fakkaataniif ksn gargaaru dha.

kitaabonni barreeffama walitti qabamanii mata-duree tokko irratti xiyyeeffatanidha. Matseetiin barreeffama yeroo yeroon maxxanfamu oddeeffannoofi suuraalee garagaraa of keessaa qabudha. Gaazexaan immoo oduu guyyaa guyyaa yookaan torbaniitti maxxanfamu waa'ee haala yeroo, siyaasaaa, dinagdeefi hawaasummaa gabaasa.

Mana jechuun iddoo namni keessa galu, nowotuu fi of eegee keessa jiraatu, bskka ciisichi, nyaannii fi tasgsbbiin itti argamu jechuu dha. Manni jireenyaa immoo bakka addatti jiraachuuf qophaa'e, bakka maatii yookaan namni tokko yookaan baay'een keessa jiraatani dha.

Faaya jechuun afaan Oromoo keessatti jecha miidhagina ibsuuf kan gargaaru ta'ee, namoonni mana keessatti kan fannifatan akkasumas qaama isaanii kanneen akka mormaa, qubaa fi gurraa fi kan kana fakkaatan irratti godhachuudhaan kanneen itti miidhagina isaanii eeggatani keessaa isaanidha.

Faaya jechuun afaan oromoo keessatti meeshaalee aadaa fi yeroo ayyaanaa, cidhaa fi sirna adda addaa keessatti itti fayyadamanidha. Fakkeenyaaf kanneen akka callee fi kanneen kana fakkaatan

Bineensota manaa jechuun bineensota mana keessa jiraatan jechuudha. Fakkeenyaaf loon, farda, hoolaa, re'ee fi kan kana fakkaatan . Bineensonni alaa immoo kanneen akka bosonaa, bishaanii fi kanneen kana fakkaatan keessa jiraatanidha. Fakkeenyaaf jaldeessa, leenca, raachaa fi kan kana fakkaatan

Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaalee nuti yeroo keenya guyyaa guyyaa keessatti, taateewwan gara garaa ittiin kalaquuf dhimma itti baanudha. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti kan nuti kaafnu qalama, irsaasii fi kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'u.

Oomishaalee suupermaarkeetii jechuun oomishaalee kanneen suupermaarkeetii argaman namoonni gatii fi gosa addaa addaa irraa filachuun bituuf fayyadan, fakkeenyaaf nyaata, Meeshaalee manaa, Meeshaalee miidhaginaa kan tajaajilan.

Manneen dhugaatii iddoo namoonni dhugaatii adda addaa fakkeenyaaf kanneen akka bunaa shayii fi dhugaatii mi'aawwaa yookaan qabbanaa'aa dhuganii boqochuu danda'anidha. Manneen nyaataa jechuun iddoo namoonni nyaata qopheeffame bitatanii itti nyaatan jechuudha.

Biqiltoota jechuun qabeenya uumamaa ta'ee uummataaf oksijiinii yookaan qilleensa qabbanaa'aa kennuuf akkasumas nyaata kennuu fi kanneen gargaaranidha. Fakkeenyaaf kuduraa, fuduraa fi mukkeen garaagaraadha.

Nyaata jechuun wanta lubbu qabeeyyiin fakkeenyaaf namni jiraachuudhaaf soorratudha. Waan nyaatamuu fi qaamaaf fayyaa fi humna kennuu danda'u jechuudha.

Elektirooniksii jechuun meeshaalee fi tekinooloojii elektirooniksii fayyadamuun hojjetaman kan ilaallatu dha. Kunis odeeffannoo waljijjiiruu, qindaa'ina to'annaa gochuu keessatti gargaara. Fakkeenya elektirooniksii kanneen ta'an kompiwuutara, televizhiinii, bilbilaa fi kana kan fakkaatanii dha.

Faaya jechuun Afaan Oromoo keessatti miidhagina kan ibsu ta'ee morma, mataa, quba akkasumas immoo manneen keessatti fannifachuudhaaf kan gargaaruu fi miidhagina kan ibsuu dha.

Alaabaa jechuun afaan oromoo keessatti alaabaa biyyoota dhaabbilee yookaan uummata tokko mul'isuuf itti fayyadamanidha. Asxaan biyyoota dhaabbilee yookaan uummatoota bakka bu'uuf fayidaa kan qabu jechuudha

Faashinii jechuun bifa, haala, gochaa fi amaloota hawwaasaa yeroo tokko keessatti mul’atan jechuudha. Fakkeenyaaf uffannaa ammayyaa fi bifa bareedaa amalootaa fi giha hawwaasaa kan dabaludha.

Kuduraalee kan jennuun sanyii kan hin barbaanne kanneen akka kaarotii, dinnichaa fi kan kana fakkaatan kanneen hundeen isaanii lafa keessatti guddatu, yeroo hedduu illee dheedhiin isaanii nyaatamuu danda'udha. Muduraaleen immoo warreen muka irraa maddan kanneen akka loomii, harbuu fi burtukaana fa'i.

Asxaa jechuun mallattoo dhaabbilee yookaan uummata bakka bu'uuf fayidaarra ooludha. Asxaa keessatti halluu fi suura adda addaa fayyadamuudhaan aadaa, seenaa fi eenyummaa kan ittiin agarsiifamudha

Uummanni wantoota rabbiin uume hojjate jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan , bineensotaa fi kanneen kana fakkaatanidha. Naannoon immoo bakka uumamni itti argaman jechuudha.

Kuduraalee jechuun sanyii kuduraa fi ho'aa hedduu in barbanne kanneen akka kaarooti, dinnichaa fi kanneen kana fakkatan, kanneen hundee isaanii lafa keessatti guddatu dheedhiin isaaniillee nyaatamu dand'anidha. muduraaleen immoo kanneen muka irra maddaan kanneen akka loomii, arbuufi burtukaana fa'i.

Seera kabachiisaa jechuun qaama yookiin nama seera tumame Akka hojiirra oolu gahee bahatu jechuudha. Fakkeenyaaf poolisii, abbootii seeraa ta'uu danda'a

Oomishaalee suupermaarkeetii jechuun oomishaalee suupermaarkeetii keessatti argamuu danda'an, namoonni gatii fi garaagaraan bituun fayyadaman jechuudha. Fakkeenyaaf nyaata, Meeshaalee manaa, Meeshaalee miidhaginaa fi tajaajila oolanidha.

Oduu jechuun waan haaraa ta'e yookaan haala yeroo namoota irraa gara namootaa tti daddabarfamu dha. Kaayyoon isaa namoota beeksisuu, hubachiisuu fi gorsuu irratti kan xiyyeeffatu dha.

Seera kabachiisaa keessatti seeraa fi qajeelfamoota hawaasa eeguuf tajaajila kennuu fi seera kabachiisuu irratti hojjetudha. Dhimma kana keessatti dhaabbilee fi miseensota abbootii seeraa, poolisii fi kanneen biroo keessatti tajaajila seeraa kennanidha.

Qonna jechuun hojii lafa qotuu , biqiltuu biqilchuu, midhaan oomishuu fi horii horsiisuu fi kunuunsiu kan of keessatti qabatudha.

Hoggantoota Beekamoo jechuun namoota bifa adda addaan yookaan bifa gara garaan hoggananii fi hawwaasa keessatti gahee gara garaa qabanii fi bahatanidha.

Faaya jechuun Afaan Oromoo keessatti jecha miidhaginni ittiin ibsamu ta'ee meeshaalee gar garaa kanneen namoonni miidhaginaaf mana keessa fannifatan akkasumas kaawwatan; kana malees immoo qaama isaanii irratti miidhagina akka dabaluudhaaf kanneen akka gurraa, qubaa, mormaa fi kan kana fakkaatan irratti godhatanidha.

Hojiin namoonni gocha tokko raawwachuuf yookaan waa argachuuf kan hojjetan gochaawwan garaagaraa keessatti dandeettii fi ogummaa fayyadamuudhaan kanneen kana hojjetanidha. Jechuunis hojiiwwan dhaabbilee maatii yookaan hawaasa keessatti raawwatan dabalata.

Barumsi namoota beekumsa, dandeettii fi ogummaa kennuuf kan qophaa'udha. Kunis kitaabota, leenjii fi muuxannoo addaa addaa irratti kan hundaa'edha.

Oomishaalee suppermaarketii jechuun oomishaalee kanneen suppermaarketii keessatti argamu namoonni gatii fi gosa adda addaa irraa filachuun bituuf fayyadaman jechuu dha. Fakkeenyaaf, nyaata, meeshaalee manaa, meeshaalee miidhaginaa fi meeshaalee tajaajilaa.

Manneen dhugaatii iddoo namoonni dhugaatii adda addaa kanneen akka Bunaa, Shaayii fi dhugaatii mi'aawaa yookaan qabbanaawaa dhuganii boqochuu danda'anii dha. Manneen nyaataa jechuun iddoo namoonni nyaata qopheeffame bitatanii itti nyaatani dha.

Asxaan biyyoota, dhaabbilee yookaan immoo uummattoota garaagaraa bakka bu'uudhaan fayidaa kan qabu ta'ee akka waraqaa eenyummaatti biyyaa fi dhaabbilee kan bakka bu'udha.

Geejjibni sochii namootaa fi qabeenyaa iddoo tokkorraa gara iddoo biraatti taasifamudha. Turizimiin imala gammachuu, boqonnaa yookiin barnootaaf iddoo biraatti deemuu dalagaa daawwannaati. Immiigireeshiniin go godaansa namoonni jiraachuu fi hojjachuuf biyya tokkorraa gara biyya biraatti taasisan jechuudha

Oduu jechuun waan haaraa ta'e yookaan haala yeroo namoota irraa gara namootaatti daddabarfamudha. Kaayyoon isaa namoota beeksisuu, namoota hubachiisuu fi akkasumas gorsuu irratti kan xiyyeeffatudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun waantota jireenya hawaasaa fi diinagdee dagaagsuuf gargaarani dha. Fakkeenyaaf, daandiiwwan, bishaan, ibsaa, mana barumsaa, hospitaalaa fi bilbila ta'uu ni danda'a.

Daldala jechuun bituu fi gurguruu akkasumas akkaataa itti namni tokko meeshaa yookaan tajaajila tokko nama biraa tti gurguruun maallaqa argatu jechuu dha. Gabaan immoo bakka itti daldalli geggeeffamu, bakka namoonni walitti dhufanii, walitti qabamanii bittaa fi gurgurtaa raawwatani dha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaa qaama, fuulaa fi rifeensa bareechuuf dubartoonnii fi dhiirri itti fayyadamanidha. Isaan kun miidhagina dabaluu, qulqulliina qaamaa eeguu, akkasumas of eeggannoo qaamaaf godhamudha.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun oomishaalee kanneen suupparmaarkeetii keessatti argamu namoonni gatii fi gosa adda addaa bituun fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf nyaata, meeshaalee manaa, meeshaalee miidhaginaaf meeshaalee tajaajilan

Giddugala bashannanaa jechuun bakka ummanni itti boqotuu, bashannanuu fi gammachuu argachuuf walitti dhufan jechuu dha. Fakkeenyaaf, tiyaatira, siiniimaa, paarkiiwwanii fi kanneen kana fakkaatan.

Kopheewwan miila irratti kaawwatamuuf miilaa namaaf kan of eeggannoo godhan akkasumas sochii fi tajaajila guyyaa guutuu miila keenyaan gochaa oolu keessatti kan nu gargaaranidha. Fakkeenyaaf kopheewwan daandii irra ittiin deemnu akkasumas kophee taphaa fi kan kana fakkaatan.

Geejjibni sochii namootaa fi qabeenyaa iddoo tokko irraa gara iddoo biraatti taasifamuu dha. Turizimiin imala gammachuu, boqonnaa yookaan barnootaaf iddoo biraatti deemuu akkasumas dalagaa daawwannaa ti. Immigireeshiniin immoo godaansa namoonni jiraachuu fi hojjechuuf biyya tokkoo gara biyya biraatti taasisanii dha.

Kuduraalee jechuun sanyii qunxuraa fi ho'a hin barbaanne kanneen akka kaarotii fi dinnichaa fi kanneen kana fakkaatan hundeen isaanii lafa keessatti guddatu yeroo hedduu dheedhiin isaanii illee nyaatamuu danda'u. Muduraaleen immoo warreen muka isaanii nyaatamu kanneen akka loomii, harbuu , burtukaana fi kanneen kana fakkaatanidha.

Bu'uuraalee misoomaa wantoota jireenya hawaasaafi diinagdee dagaagsuuf gargaaranidha. Fakkeenyaf daandii, bishaan, ibsaa, mana barumsaa, hospitaalaa, bilbilaafi kan kana fakkaatani

Kitaabni barreeffama walitti qabame, mata duree tokko irratti xiyyeeffatedha. Matseetiin barreeffama yeroo yeroon maxxanfamu odeeffannoo garaagaraa of keessaa qabudha. Akkasumas gaazexaan oduu guyyaa guyyaa kan torbaanitti maxxanfamu kan waa'ee haala yeroo, siyaasa, dinaagdee fi hawaasummaa gabaasudha.

Meeshaaleen manaa meeshaalee jireenya guyyaa guyyaa keessatti itti fayyadamnudha. Fakkeenyaaf meeshaalee soorataa, meeshaalee qulqullinaa, kan ciisichaa fi fa'i. Meeshaaleen waajjiraalee yookaan biiroo keessattifayyadanidha.

Hoggantoota beekamoo jechuun namoota bifa addaa addaa yookaan bifa gara garaan hogganuu fi hawaasa keessatti gahee olaanaa qaban jechuu dha.